Muzvikora umu zvinofundwa ngendumurwa mune zviro zvinode kuti zvinasirirwe zvakaita setambo dziya dzemagetsi dzinenge dzadambuka. Ngekuti ndumurwa dzine musikazwa, dzinotore tambo dziya dzodhibanisa potobake muriro, muriro uya unotopishe kana zvikora, pamweni pakhona wotouraye vamweni ndumurwa dzinonge dzirimo. Saka hurumende ngaiwuyewo inasire zvirona izvozvo kuti ndumurwa dzive dzakangwaririka.

Ndumurwa dzakafunde kudhaya dzayifunde ngano zuva reshe, dzebhuye ngano pasipomuti dzichangozuwa. Zvino ezvino kwaane mbatso dzekufundira. Mumbatso imomo munenge mune mabenji nezvihlaro, nema bhuku ekutatitsha. Ndumurwa dzirikutoita chingezi mukore uno.

Kuzvikora zvaayo mazuvano izvi zvofundwa ngendumurwa zvimweni zvakona katoo nembatso dzekuti ndumurwa dzinoenda dzeitonodhibanisawo mutombo ikeyo. Ndumurwa inozosara kusvika kunaana yunivhesiti kuya yaakutokona kutodhibanisa mutombo, iyo ichiri ndumurwa.

Kare wandu waifunda pasi pemumbuti, nemukore unewu wetinorarama, patowe nembatso dzekufundira, dzinenge dzine mabhenji nezvihlayo, ndumurwa otofunda akagara pachihlayo payo, zvotozwawo kudakara pane kufunda pashi pemumbuti zuwa reipisha.

Kuzvikora kunofundwa ngendumurwa kwanaka ngekuti kudhaya ndumurwa dzaiende kofunde ngano dzapedze kufunde ngano dzotodzoke kanyi hino chiyungu chaayo ndumurwa dzakukonawo kureketa ngechingezi pamweni pakhona dzotokonawo kuerengawo mazwi echingezi.

Kudhaya vana vaifunda pachikoro mbuti pabvute votofunde ngano votodzoka kumuzi hino zvinezvi muzvikora mwofundwa umwu mane mishini yechingezi inoita kuti vana vatobhuyawo ngechingezi pamweni pakona vototatichawo mazwi echingezi.

Kudhaya ndumurwa dzayi enda ku zvikora dzo funda pasi pemu mbuti pamweni pakona mvura ikanaya adziiuyi asi ngokuti chingezi chayo mazuva ano kwane mbatso dzeku fundira dzinenge dzine mabhenji nezvi hlayo ne mabhuku eku tatichira ndomure dzakuto tatichirawo pamweni pakona dzichito reketawo nge chingezi.

Kudhaya ndumurwa dzaiti dzikaenda kofunda kuzvikora dzaisvika dzogara pashi pemumbiti pabvute. Pamweni pakona mvura ikanaya dzangadzisingaendi. Asi ngekuti muzvikora mazuva anaya manebhenji nezvihlayo ndumurwa dzofundavo dzakagara dzotohwe kudakara dazkagara. Pane zvadzaiita kugara pasi pemumvuri nezuva reitaka pasi pondovhunya.

Kudhaya ndumurwa dzaifunda pashi pemumbuti. Mvura ikatonaya dzanga dzisingauyi. Asi zvinezvi dzataa nemhatso dzakavakwa dzinenge dzine zvihlayo dzekuti ndumurwa dzitatichire dziripo. Pamweni pakhona ndumurwa dzotofunda dzeitwarwa ngomovha. Izvozvo zvinoita kuti ndumurwa dzifunde dzakangwaririka.

Muzvikoro umu mwatonaka ngekuti zvasiyana nekare, ndumurwa dzaifunda dziri pasi pebvute kare asi muzvikoro matowe nemabhenji. Ndumurwa dzakutaticha dzakagara pabhenji ,mumweni mwakona mumhatso dzekufundisa umu munezvinhlayo. Ndumurwa dzaakutaticha dzakagara pachihlayo padzo. Izvozvo zvakanaka ngekuti kunyange mvura yeinaya, ndumurwa inoende kuchikora ngekuti inenge iri pakangwaririka.

Muzvikora zvokundwa ngendumurwa umu matonaka. Ngekuti kare vantu vaienda pashi pemumbuti pabvute votofunda. Asi mvura ikanaya vantu vangasingaendi kuzvikora. Asi ngekuti kwatorine mhatso dzimweni dzakona dzine zvihlayo nemabhenji ndumurwa dzotofunda dzakagaravo pasi kusiyana nekare kuya. Saka mbatso idzodzo ngadzitovanzwa kundumurwa dzifunde pakangwaririka.

Kare ndumurwa dzaifunda pasi pebvute dzouya dzoite ngano pasi pebvute ipapo dzapedze dzoende kanyi kunyanya mvura ikanaya dzaipedze kana mavhiki marongomuna dzisikaendiyo ngokuti mvura inenge yeinaya. Asi ngokuti muzvibani zvikora zvavakwa zvinoita kuti ndumurwa dzifunde pakangwaririka. Muzvikora imomo mune mabhenji okugara nezvihlayo ndumurwa ichitotaticha yakangwaririka yakagara pachihlayo payo.

Muzvikora munofundwa ngendumurwa umu matonaka ngendaa yekuti kare vantu vaiende kuzvikora vosvika votobhuya ngano, ngano idzodzo kwai a kufunda asi mukore unowu vantu vakutotaticha ndumurwa dziya dzokura dzakangwara pamwe pakhona ndumurwa dziya dzotokona kutonyora ngepenisera dzimweni dzakhona ndumurwa dzotoreketa ngechingezi, izvozvo zvinoita kuti ndumurwa itokura yakangwara.

Muzvikora mofundwa umu, matoonemichini yechingezi, imweni yakhona vanoiti marepitopu. Ndumurwa dzotoenda kotonotaticha dzakatoningirapo. Ndumurwa yotokura yakangwara, dzeionawo zvinoitika munedzimweni ndau pamichini iyona yechingezi, nokutokone kutobaya, ndumurwa yotokura yakangwara.

Kuzvikora zvakaita semakhoreji muntu akabva ikweyo unongokonawo mishando yemanyara ungaite kugadzire movha, kusona, kana kurime matimati. Pamweni pakhona kana kutobika, ootouya muntu otobika zvekurya eitengesa muntaraunda otoonawo mare yekubhadharirawo vantu kuzvikora.

Vasikana nemajaha vakuende kuzvikora zviya zvakaita semakoreji votondofundire kubika kana vari vasikana kana vari va majaha anofundire kunasire magetsi otobve ikeyo muntu onasirao magetsi emuntaraunda echionao mare yekutengao zvekurya pamweni pakona nekutobhadharirawo vamweni vana vari kuzvikora

Vasikana nemajaha vakutoendawo kuzvikora zvakadai semakoleji kunyanya vasikana vakuto fundirawo kuisa nzwara, wootosvikawo paanogara munthu otoisawo vanthu ndwara otopuwawo mare yekuti adetsereke eitengawo zvekurhya zvechingezi.

Madhodha nendombi zvotoende kunaana koregi koofundira kurima matimati ,kutsetsa, kukhomera zvipikiri zvobva ikeyo wotofundisao antu kurime matimati kanakutsetsa munharaunda wotoonawo mutuso wekutenga zvekurya zvechingeziwo.

Kunoendwawo ngemadhodha nendombi koofunda kuzvikora ziyani zvakaita semakoreji. Amweni vanhu vakutodzidzire kunasira movha. Vamweni kuvhunira zvikiri. Vamweni kutsetsa. Vamweni kutofunde kurima matimati. Munhuwo wona uwowo wotouya munharaunda make otonasira movha dzaanhu dzakafa otoona mutuso wekuti ararame nemhuri.

Madhodha ndombi kana majaha vakutoendawo kunana coleji votondofundira kunasira movha vamweni vakona vanofundira kunasira zvigayo vobva ikweyo muntu otonasirawo zvigayo zvemundaraunda otoonawo mare yekurarama.

kuzvikora zviya zvakaita sana khoreji munt unotobva atofundirawo kunasira movha unokona kukohomera zvipikiri kana kutsetsa ouya muntaraundamwo otsetserawo vantu otoonawo mare yekutenga zvekurya pamuzi kana kubhadharira vana muzvikora

Kuzvikora kotofundwa anhu zvimweni zvakaita sanasekendari muntu atobve ikeyo akutokona mishando yeishandiswe manyara kungaite kutsetsa, kungaite kubika, kungaite kana kurima matimati kwemene. Muntu unotobve ikeyo otokona kana kuhomera zvipikiri , otouya mundaraunda umu otogimera anhu zvipikiri. Otoonawo mari yekuti ararame padoko padoko ndaramo ichitoendawo mberi.

Kuzvikora zvakaita sanakoriji kuya, muntu unotobva ikeyo okona kutsetsa, umweni otokona kusona. Atosvika muntaraunda maaigara, otosonere vantu angaite magumbeza, ngubo vantu votomupawo mare yekuti atenge zvekurya pamuzi.

Nemuzvikora moenda kundofundwa mukore unou, muntu otobva ikeyo otofundiswa mishando inode manyara. Muntu otodzidzire kutsetsa, kana kukanya dhaka, kana kuvaka. Ootouya muntaraunda muya otovakira vantu mbhatso, otoonawo muthuso wokutengawo chigodhi pamuzi, otorarama nemhuri yake.

Kuzvikora kofundwa iyo ! Vantu vakutofunda mishando yemanyara yakaita sekutsetsa ,kubika kana kukohomera zvipikiri, kana kurima matimati komene .Muntu obva ikeyo ,unouya munharaunda obika otengesa zvaanobika zvona izvozvo otona mare yekutengawo zvekuryha zvakaita seuswa wekubika sadza ,muntu otenda mberi neraramo

Zvikora zvakaita saana sekoendari zviya zvitoriwo ne mphatso dzakavakwa dzinogwarira majaha nevasikane vanobvawo kuntharaunda dzakaita saana Mwacheta vanobve kuretu iyo. Vanouya ipapovogara nengubo dzavo vanadzo apapo veifunda. Izvozvo zvakanaka ngekuti munthu munthu aachabviwo kwaana Mwacheta eiuya kuchikora koofunda ngokuti pamweni pakhona mvura ikanaya aauyi asi ngekuti mphatso dziriyo unogara apapo eifunda nezvekurya vanopuwa pachikora ipapo.

Kuzvikora zviya zvakaita saana sekondari kunoitwawo zvekukabe bhora kana kurumba ngokuti umweni muntu unofunda asi chikora aatochikoni saka akafunde zvekukabe bhora pamweni pakhona unozotoonewo mukana wekunokhabire bhora kunze kwenyika, otoraramisawo mphuri yake ngekukhabe bhora.

Kuzvikora zvakaita sana sekondari kutori nemphatso dzakaturikidzana dzinoite kuti vantu vakawanda vanobva kuntaraunda dzakasiyana-siyana vanouya veifunda veitogarapo ipapo vamweni vanotobikirapo vozoenda kana vapeda kufunda.

Kuzvikora zviya zvakaita saana sekendari kunofundwa, katove nembatsowo dzakaturikidzana kuende mudenga. Mbatso idzodzo dzinongwarira vantu vanobva kundau dzakasiyana siyana vauya kofunda. Pamweni pakona vanotofunda vasingapetuki kanyi, veigara ipapo nekuryirapo pachikoro ipapo.

Kuzvikora zvakaita sana sekondari zvimweni zvakona zvine mabhazi anohamba eitwara vana mabhazi ivavo anoite kuti vana vahambe vakangwaririka. Ngekuti mumakanyi matogara umu mune magandanga nguva yemakaba inoiyi magandanga anenge akavharira vantu eida kubinya kana kucheka. Saka mabhazi anoita kuti madhodha nendondi zvisiye vana vazvo vakangwaririka.

Kuzvikora zviya zvinofundwa zvakaita seanasekondari muntu otofundira kuita udhokodheya aibvangeikeyo otosvikawo kunana University eifundira udhokodheya uwowo hino kuzvikora zvakaita seana sekondari ikeyo kwatonemhatso dzinoite kuti majaha nendombi zveifunda ikeyo zvinotokone kudhibanisawo mutombo zviri ikeyo ozotokura muntu aakukona kudhibanisa mutombo kusvika akuto, kusvika pakutorapa vantu.

Kuzvikora zvayo mazwano zvinofundiswa zvakaita sana sekondari katone mbatso dzinongwarire mabhuku vana vaye vanode kukaticha vaye vanotoende mumbatsi idzodzo voto munenge mune mabhuku eshe avanoda angaite akanyorwe zvibhora angaite akanyorwa zveantu anowumba aneite akanyorwa zveantu andogadzire mhuri Saka ndumurwa dzese dznodetsereka.

Chingezi chakabanaka ngekuti zvikora zviya zvakaita sanasekendari kwatonewo mudhuru unenge wakatoreba kuende mudenga ngokuti vana vanofunda umomo vakangwaririka kusiyana nekare kwekuti vana vaienda pashi pemumbuti pumweni pakona pakauya mupengo numurwa dzototiza. Izvezvi unei vantu voenda pakangaririka kuzvikorayo nemumabhazi nemubhazi ariyo vana vanobatofunda vakangwaririka .

Zvikora zvakaita semaunivhesiti kuya kune mhatso dzinongwarira vantu vabva kundaraunda dzakasiyana siyana vauya kundofunda mhatso idzodzo unotoisawo magwada pamweni pacho panenge pane zvihlayo zvekuti unotoryawo wakagara pachihlayo ipapo.

Madoda ne Ntombi zvinosisa kuenda kuzvikora zviya zvakaita sana yuniversity kotorwe madigiri ekufundisa kana ehudhogodheya ,nekuti zvikaendeke madoda ne ntombi zvinobvayo zvakukona mishando yekushandise nyara ,yakaite sekutsetsa kana kuwomera zvipikiri owuya muntaraunda ogowomera zvipikiri kana kutsetsa otowana mutusu wokutengawo zvekurya padoko padoko ntaramo iyiyende mberi.

Kuzvikora zvakaita semaunivhesiti kunotorwa madhigirii kutori nemhatso dzinobare vantu vanobva mundaunda dzakasiyana siyana uye kuno mvurawo yakachena yejutu vantu varikweyo vangwiririke nebhazi anenge arikweyo antu eifuntira zvekubika kana kurima matimati.

Kuzvikora zviya zvakaite semaUniversity kunotorwe madegree ewudhokodheya muntu akaenda ikeyo akatore degere rake re udhokodheya odzoka munharaunda make unonga akutoziya kuti nhenda yakadai inode kuti anhu amwe mutombo wakadai nharaunda yotodetsereka ngemuntu wona uwowo wakandofundira degree reudhokodheya.

Kuzvikora zviya kwakaita sana Univhesiti kunotorwe madhigirii eudhokodheya muntu osvika ikeyo unotoziya kuti nhenda yakadai unorapwa ngemutombo wakadai. Kana kuri kunasire zvigayo otoziya kuti zvakadai ndozvinonasire chigayo otobva ikeyo oshanda muntaraunda umu otoonawo mare yekubhadharira ndumurwa dzake kuzvikora.

Kuzvikora zviya zvotorwa madhigirii zvakaita sana univhesiti ,kune kunembatso dzakaturikidzana dzoita kuti vantu vanobva mundaraunda dzakasiyana siyana vagare vari ipapo veifundira mishando yemanyara yakadai ngekutsetsa, kukohomera zvipikiri, kunasire movha kana zvigayo .

Kuzvikora zviya zvakaita Sana univhesiti kunotorwa madhigiri muntu akafunda ikweyo unobva ikweyo akukona kudhibanisa mitombo otoshanda pazvibhedhlera umweni unobva ikweyo odzidzisa vantu kurima mantu matimati munharaunda odzidzisa vantu kuti muntu here akaenda kuunivhesiti.

Vaya vanofunda muzvikora zvakaita sana yunivhesiti kunotorwa madhigirii vantu ivavo kutorinevo vanokabe bhora kana kurumba. Muntu unotobve ikeyo atorine nedhigirii rake reudhogodheya. Asi eitokonavo kutokabe bhora kuitiravo kuti nenyika yedu iyi ukakoreravo kukabevo bhora unotoonavo basa reudhogodheya. Reudhogodheya rikaramba votokabe bhora ngekuti zvese izvi vakazvifundire kuyunivhesiti.

Kuzvikora zvakaita semayunivhesiti kunenge kune mabhazi, ende vantu vanofunda ikweyo vanenge vakangwaririka ngekuti ndiko kunofundire vantu vaya vekutora madhigirii eudhokodheya kana vanode zvekutsetsa, kana kurima matomati, muntu unobve ikweyo eirima matomati, utouya muntaraunda, ndaraunta yotodetsereka nemutu enauyoyo akabva kuyunuvesiti afundira zvekurima matimati.

Kuchikora kuya kunofunda kwakaita sana yunivhesiti hakufundiwi pasi pemumuti kuita kunge zvikora zvemumakanyi muntu kunofunda akagara pachihlayo pake kana pabhenji eifunda kudaro unenge eibayawo muchini yechingezi iriyo mazuwa anaya vanoiti malepitopu veitoronzerana kana kubhuirana nemuntu wakona anofundiswa vari ikeyo.

Kuzvikora zviya zvakaita sana Yunivhesiti kunotorwa madhigirii ekufundisa kana ekudhogodheya, muntu akaenda ikeyo ndingati ndombi kana dhodha, robva ikweyo ropinda muntaraunda maro rofundise vantu. Vana vanenge veifundiswe kubaye michini yechingezi iriyo vanoiti marepitopi, otoonawo mare yekutotenga zvekurya pamuzi, padoko padoko ndaramo yeiende mberi.

Kuzvikora kunofundwa ngemadhodha nendombi zvakaita sanayunivhesiti zvinenge zvitori nendau yakakura zvekuti pamweni pakhona panotoakwe mhatso dzekuti antu apedze kutaticha vanoenda kei korye zvechingezi, vantu veidakara veibhiirana pamweni pakhona veipangana mazano varikeyo.

Zvikora zvakaita sana yunivhesiti zvinofundira madhodha ndombi majaha nevasika nakuti vatore madigiri emadhokodheya kana kutsetsa hazviketi vanotora veshe nevakaremara marenje vanenge veindo funda ikeyo nevanozwawo kupanda kwe hloko kana ndxondo vanopota vachizi ngavafundewo vari ikweyo.

Kuzvikora zviya zvakaita sanaunivhesiti kunotorwa madhigiri eudhokotera kwakabanaka ngekuti munhtu akaenda ikeyo inokonawo kufundirwo mishando yemanyara yakaita kubika, kana kutsetsa kumweni kwakona kurima matimati ouya muntharaunda matinogara umo odetserawo anthu kurima matimati, vanthu vatodetserwa ngomunthu una uwowo. Saka vanthu avavo ngavarambe veifunda kuti ntharaunda iitewo inooneka, ntharaunda iitewo irinani.

Kuzvikora zvakaita saana yunivhesiti kunotorwa ma degree eudhikodheya kana ekurapa kana ekutsetsa. Kune mphatso dzakarebe kuende mudenga dzinoite kuti madhodha nendombi dzemuntharaunda dzakasiyanasiyana dziuye ipapo dzeigara. Munthu abva kuyunivhesiti ikeyo ndxondo dzinenge dzaakushanda unouya odetserawo ntharaunda yake kungaite kufundisa vanthu kurime matimati.

Kuzvikora zvinofundwa kunyanya vaya vanoda kutora madhigiriii zvikora zvakaita sana yunivhesiti kutorine mbatso dzakareba kuenda mudenga mbatso idzodzo dzinongwarira madhodha nendombi zvinobve muntharaunda dzakasiyana siyana dzinouye apapo kofunda izvozvo zvinoita kuti madhodha nendombi zvifunde zvakangwaririka ngekuti dzobve ikeyo dzinouya dzobetseredza ntharaunda nezvadzakafunda ikweyo.

Kuzvikora kofundwa koendwa ngemadhodha nendombi, zvakaite saana yunivhesiti kuya kootorwe madhigirii eudhokodheya, zvimweni zvikora izvozvo zvine mabhazi anotware vantu. Ngekuti vantu vanobve mundau dzakasiyana-siyana veiuye koodhibana kuti vafunde ikweyo. Saka zvikora izvozvo ngazviwanzwe, ngekuti madhodha nendombi zvinobveyo zvookona kuita mushando wemanyara, ungaite kutsetsa.

Zvikora zviya zvakaita saana yunivhesiti kootorwa ma dhigirii eudhokodheya kwakatonaka. Ngekuti madhodha nendombi zviri ikeyo zveifunda zvinenge zvakangwaririka. Muntu oobvayo ikeyo ouya otofundisawo ntaraunda zvaakafunda, ungaite mabasa emanyara kudzidza, kana kurima matimati. Ntaraunda yotofundiswa kurima matimati yotodetsereka. Vamweni vantu votoonawo mare yekutengawo zvokurya zvakaitawo zvechingezi zvona izvozvo. Ngekuti muntu wakandofunda ikeyo unenge avadetsera.

Kuzvikora zvakaita sanayunivhesiti, ndokunofundira vantu imweni mishando yakaita sekutsetsa kana kurima matimati. Muntu obva ikeyo asvikawo mumakanyi medu umu, obhuyirawo vantu kurima matimati, vantu vodetsereka votoonawo mare dzekubhadharirawo vana muzvikora umu.

Kuzvikora zviya zvevanoti yunivhesiti kwotorwe madhighirii. Kwatowe nemishini yechingezi yekuti vanhu vanenge veitaticha vakaningira ipapo ,imweni yakhona michini yechingezi vanoiti marepitopu .Munhu unonga eitaticha akaningira apapo, vanofundisa vakhona vanenge vari ngemberi .Munhu unofunda akaningira pamuchini wakwe wechingezi waanenge akabata uwowo.

Kuzvikora zvakaita saanayunivhesiti kunotorwe madhigirii ehudhokodheya, muntu akaenda ikeyo unondofundiswawo mishando ino yemanyara yakaite sekubika, kutsetsa. Muntu obvavo ikeyo, unotsetseravo vantu kana kubikirawo vantu muntaraunda ototengesa zvaabika zviya. Otoonawo kamutuso kokubhadharira vana kuzvikora kana mare yekutengawo chigodhi pamuzi. Padoko padoko ndaramo yeitoende mberi.

Kuzvikora zvekupedzisira zvakaita sana yunivhesiti kunotorwa madhigirii angaite ekurapa vantu kana kufundirwa mushando yemaoko yakaita sekutsetsa kana kurima ikweyo kune mbatso dzimweni dzakaturikidzana dzekuti vantu vanobve kundau dzakasiyana siyana vanouya veigara ipapo vakangwaririka veifunda ingaita mushando yemari kuti ndaramo.....

Kuzvikora zvakaita sana yunivhesiti zvinofundwa nevanoda kutora madhigirii vaya kune mbatso dzakareba kuenda mudenga zvinoita kuti madhodha nendombi zvaiya kofunda ikweyo zvigare zvakangwaririka mbatso idzodzo dzinoita kuti vantu vanobve muntaraunda dzakasiyana siyana vaiye ipapo veifunda vafunde kungaita kutsetsa kana kusina vondodetsereka.